Barima bi ne mmofra bi te afidie bi ho. Wasɛ kɛtɛ na ɔde afidie no esi so. Ɔbaa bi gyina barima n'akyi ɛwɔ nohoaa. Ɛdan bi nso si wɔn akyi. Afidie no, n'ahosuo no ɛyɛ akokɔsrade ɛne tuntum. Abofra baako kita afidie ne ho nneɛma ne bi. Baako abu nkotodwe ɛna wɔn a waka no gyina hɔ.

Ɛdan kɛseɛ a Nkramofoɔ bɔ mu mpaeɛ si hɔ. Nnipa bebree gyinagyina dan no anim. Ɛbi yɛ mmaa na ɛbi nso yɛ mmarima. Ɛbi rebɔ se na ɛbi nso redi nkɔmmɔ. Ahyɛn ahodoɔ mmeɛnsa si dan no anim. Ɔbarima bi a ɔretɛ mfonin gyina hyɛn no baako ho. Baako nso de ahomatorofoɔ atare n'aso gyina ɛhyɛn no baako nkyɛn.

Ɛdan bi abubu. Nnua bebree gugu hɔ. Anyinam ahoma a yɛabobɔ nso gu hɔ. Kubedua nso si hɔ. Ewiem ɛwɔ kube dua no akyi. Ɛdan a n'ahosuo yɛ fufuo nso si kubedua no akyi. Nnua ahodoɔ nso wɔ hɔ bi.

Nnipa nnan wɔ asɛnnibea. Mmeɛnsa yɛ mmarima ɛnna baako yɛ ɔbaa. Frankaa si barima baako akyi, ɛnna frankaa baako nso si ɔbaa no akyi. Barima baako gyina ɔbarima baako a wapagya ne nsa no anim. Ɔbaako nso te n'akyi. Ɔbaako nso gyina pono akyi a ɔde ne nsa agu n'akyi. Nsuo wɔ adeɛ mu sisi pono no so.

Mmarima nnan wɔ hɔ a wɔresi dan. Wɔahyɛ wɔn adwuma atadeɛ ne kyɛ. Ɛkyɛ no ahosuo no bi ne kɔkɔɔ ne akokɔsradeɛ. Barima baako rehwɛ bɔtɔ bi mu. Ɛdan f . A n'ahosuo yɛ fufuo si wɔn akyi. Dua bi si wɔn akyi. Wɔahyehyɛhyehyɛ nnadeɛ bebree wɔ dan no mu.

Abayewa bi te akonnwa so wɔ nnuaba bi anim. Nnuaba no bi yɛ aborɔbɛ, ebi yɛ ntoosi, ebi nso so yɛ mmako. Abayewa no aka ne nan ato so a ɔhyɛ asomadeɛ. Ɔde ne nsa mmienu asosɔ kɛntɛn bi mu.

Maayewa wɔnam kwan so a wɔɔyɛ dede. Ɔbaako kita akasamu a ɔɔkasa gu mu. Wɔn a waka no kitakita nkrataa yatwrɔtwrɔ nsɛmfua bi egu so. Wapegyapegya wɔn nsa a wɔn so wɔɔkasa.

Kɔkɔɔ gu ɛpono so. Wɔasiesie no kuo wɔ apampaa so. Adwene nso gu apampaa so. Kyiniiɛ a n'ahosuo no yɛ tuntum kata adwene no so. Ɔbaa bi a abɔfra bi bɔ ne kɔn ho renante. Mmaa bi nso ka ne ho renante.

Asono ahodoɔ bebree gyinagyina hɔ. Nsuo kɛseɛ bi nso da hɔ. Nwura wɔ hɔ. Nnua bebree wɔ asono no akyi. Lɔre bi a n'ahosuo yɛ fufuo nam kwan so rekɔ. Asase pɛsɛɛ nso da hɔ.

Nnipa bebree wɔ beaeɛ a wɔreto aba. Ebinom ato santene, ebinom gyinagyina pono ho, ɛnna ebinom nso tete pono no akyi. Papa baako gyina adaka no mu a ɔreto n'aba. Mmarima mmienu bi nso gyina adaka no ho.

Abayewa ketewa bi kita dadeɛ de repaepae boɔ. Mmarima mmienu nso te n'akyi repaepae boɔ no bi. Ɔbarima baako kita boɔ no bi de reto fam. Boɔ no kɛse pa ara wɔ wɔn akyi.

Adan bi wɔhɔ a nkonwa sisi mu. Nkonwa n'anim no, apono mmienu na esisi hɔ. Nhwiren mmienu bi so sisi dan ne mu. Kasamfoni kɛseɛ bi bɔ dan ne ho. Ɛdan ne soro no n'ahosuo no ɛyɛ fufuo. Nkanea bobɔ ɛdan ne soro. Nkanea no ahosuo no bi yɛ tuntum, ɛna ebi nso yɛ fufuo.

Mmaa mmienu te kyiniiɛ bi ase. Kyiniiɛ no ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɔbaa baako kita kyɛnse de regye adeɛ. Ntoosi a wɔasiesie wɔ apampa so si hɔ.

ℇdan kɛseɛ a n’ahosuo yɛ fufuo wɔ hɔ. Ahyɛn ahodoɔ atwa hɔ ahyia. Nnua ahodoɔ nso atwa hɔ ahyia. Nnipa bi nso nenam hɔ. Ewiem nso wɔ dan kɛseɛ no so.

Bɛɛma bi ne mfidie bi wɔ hɔ. Efidie ne baako ayɛ tesɛ nipa. Kasanfonin bi so wɔ dan ne mu. Bɛɛma no kita kuruwa ɔde ma efidie ayɛ sɛ nipa no.

Mbɔfra miɛnsa wɔyɛ mbaa na ɛwɔ hɔ. Ɔbaako nan yɛ ne ya. Mienu aka ne de ɔmo ho yɛ. Baako tu mirika ɛna baako so gyina hɔ. Baako te akonwa mua opia no. Nwura ɛne nhwiren bebree so etwa ɔmo ho ehyia.

Ɔbaa bi nam mpo ano kita nsuo mu nam. Kodoɔ kɛseɛ bi si nsuo ne so. Nsuo kɛseɛ bi da hɔ. Ɔbaa no abɔ duku. Ɔde ntoma asi n'ase. Anwia bebree wɔ nsuo no ano. Ndua ahodoɔ so gu nsuo no ekyi.

Mmarima ne mmaa bi gyina dan bi mu a, afidie kɛseɛ bi si wɔn anim. Nnipa no mu mmiɛnsa hyɛ ataadeɛ a ahosuo no yɛ fufuo. Ↄbarima baako koto hɔ ɛna baako nso butu hɔ. pono bi si wɔn akyi, twerɛpono nso si wɔn nkyɛn.

Sukuu nkwadaa rebɔ ampe wɔ sukuu mu. Mmienu a wɔwɔ munorehuri bɔ wɔn nsam. Wɔn a wɔaka no nso gyinagyina hɔ rehwɛ wɔn. Akyerɛkyerɛfoɔ mmeɛnsa gyina wɔn akyi. Sukuu dan si hɔ. Lɔɔre mmienu si dua bi ho. Sukuu akwadaa baako te lɔɔre no nkyɛn wɔ dua bi ase.

Nnipa bebree te dan mu a wɔrehwɛ kasamfonin. Bi yɛ mmaa, ɛna ɛbi nso yɛ mmarima. Kasamfonin no baako wɔ hɔ a, nnipa a ɔwɔ soɔ no yɛ mmeranteɛ mmienu. Kasamfonin baako nso, abebranteɛ baako na akɔkra baako. Kasa mfonin no bi wɔ hɔ a, aborosan wɔ mu. Baako nso wɔ hɔ a lɔɔre a ɛyɛ fufuo si nnipa no akyi.

Nnipa bebree wɔ dan bi mu, dan no ahosuo no yɛ fufuo, ɔde ntoma tuntum asensɛn mu, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Nnipa ne bi tete hɔ, bi nso gyina hɔ a bi nso koto hɔ. bi resere, bi nso ama wɔn nsa so hwɛ wiem. Ntaadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn no, bi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ na bi nso yɛ kɔkɔɔ.

Nnipa nnum na ɛwɔ hɔ, mmaa nnan ne ɔbarima baako. Ɔbarima no kita krataa fufuo bi a ɔrehwɛ mu, ɔbaa baako nso gyina ne rehwɛ krataa ne mu a ɔrese. Ɔbaa ne ɔbarima no ahyɛ ntaade fufuo. Dɔkɔdɔkɔ sisi pono so wɔ wɔn anim, nnuaba ahodoɔ nso si wɔn anim.

Mmaa ne mmarima bi te dan bi mu a wɔresua adeɛ, twerɛpono mmiɛnsa bi sisi hɔ, kasamfonin kɛseɛ bi nso bɔ hɔ, mmaa ne mmarima te pono akyi mfidie si wɔn anim, ɔkyerɛkyerɛni bi gyina wɔn anim a ɔrekyerɛ adeɛ. Aberanteɛ baako deɛ, ɔde ahomatorofoɔ atua n’aso a ɔrepue.

Mmɔfra bebree titi nkonnwa so a ɛpon sisi wɔn ɛnim. Ɛmpenifuɔ nan so wɔ hɔ bi. Mmɛɛma miensa ne ɔbaa baako. Ɔbaa no gyina twerɛ pon ɛnim ɛɛkyirɛ mɔfra no ne mpenyinfuɔ ade. Afasuo bi etwa wɔn ho ehyia.

Nnipa bebree ahyia mu wɔ dan bi mu, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima. Barima baako hyina hɔ a ɔrekasa kyerɛ nnipa no, bi kitakita mfrankaa, bi tete hɔ, na bi nso gyina hɔ. bi de adeɛ akatakata wɔn hwene.

Mmarima mmienu ɛrenante kɔ tokuro bi mu, anyinam ahoma bi sensɛn tokuro no so. Ɛyɛ botan kɛseɛ, dorobɛn a n’ahosuo yɛ fufuo ne tuntum nam tokuro ne mu. Mmarima no hyɛ kyɛ kyɛ a kanea bobɔ mu ɛrekɔ tokuro no mu. Boɔ nketenkete nso gu kwan ne so.

Ahenfo mmienu ɛbe wɔn dɔm nam kwan so. W'asesa kyiniyɛ mmienu asisi ahenfo no so. Kyiniyɛ no baako ahosuo yɛ tuntum ɛna baako ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Ɛmɛɛma ne bi ɛɛbɔ twenee. W'afirefira ntoma tuntum ɛne kɔkɔɔ.

Mmarima nnan bi ne nantwie bi redi agorɔ wɔ agoprama so. Wɔayɛ fasuo atwa wɔn ho ahyia. Nnipa bebree wɔ fasuo no akyi a wɔrehwɛ deɛ mmarima no ne nantwie no reyɛ. Ebi yɛ mpanimfoɔ, ɛnna bi yɛ mmɔfra. Ebi hyehyɛ kyɛ. Ebi gyinagyina hɔ, ɛnna ebi nso tete hɔ.

Ɛmɛɛma ne ɛmmaa bi ehyiam wɔ biaɛ yedidi ɛwɔ ɛpono so. Plɛɛti sisi ɛpon no so a eduani gu mu. Wokitakita ndua mienu na wɔdi eedidi. Dɔkɔdɔkɔ nso sisi ɛpono no so bi.

Mmarima mmienu bi gyina kwan ho a wɔrepaepae aboɔ. Baako atam boɔ baako de reto nkyɛn. Ɔgyina dan bi anim. Dan no yɛ abansoro. Lɔre bebree nso sisi kwan no ho. Nnua bi sisi lɔre no akyi. Anyinam ahoma nso wɔ kwan no ho.

Ɛsdan bi a nkonnwa ne ɛpono bi sisi mu. Ɛpono no so no, plɛɛt ahodoɔ sisi so. Nnuaba ahodoɔ gugu plɛɛt so sisi pono no so bi. Kanea fɛfɛɛfɛ bi bɔ soro hɔ. Nsuoo kɛseɛ bi da dan no anim. Nnua nso atwa hɔ ahyia.

Aberanteɛ bi a ne nan yɛ ne ya ɛte dɛm mu ɛɛhwɛ bɔɔl ɛwɔ kasafonini so. Ɛdan ne mu ahosuo ɛyɛ fufuuo. Ɔde ne nan baako ato ɛpono ketoa bi so. Ɔte akonwa so a ɔhwɛ bɔɔl.

Mmaayiwa mmienu bi edi agorɔ. Nnipa etwa wɔn ho ahyia ɛhwɛ wɔn. Nnipa ne bi yɛ mmaa, ebi so yɛ mmarima. Ebi te hɔ ɛna ebi gyina gyina hɔ. Ɔbaa bi so nneɛma a ɔtɔn de nam edwa nim. Mmaayiwa na wodi agorɔ no baako ekuntunu ne mu. Ɛna baako nso gyina hɔ.

Nsuo bi da hɔ a kodoɔ ahodoɔ sisi so. Kodoɔ no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ. Dan ahodoɔ atwa nsuo no ho ahyia. Ɛbi ahosuoyɛ kɔkɔɔ, ɛna ɛbi nso yɛ akokɔsradeɛ. Ɔbota kɛseɛ bi si dan baako akyi. Nnipa bebree nso akwa kotoɔ no ho ahyia. Nnua nso sisi hɔ bi.

Nsuo ayiri ama adan ahodoɔ abubu agu. Nkyɛnse bebree gu nsuo no mu. Ɔbaa ne barima bi gyina nsuo no mu. Ntoma si ɔbaa no asene. Ɔbarima baako nso gyina nsuo no agya a ɔkuta rɔba.

Lɔri bi enya akwɛnhyia ɛwɔ kwan bi hu. Mmɛɛma bebree gyinagyina lɔri no ho a wɔɔhwɛ. Ɔbaako wɔ mu a ɔdi ahomatrufu atua naaso a ɔkasa, baako so kutu dua bi enim, ɔbaako ɛdi nensa esum nabɔdwe, baako so di nensa egu nekyi. Lɔri kɛseɛ paaa esi nea enya akwɛnhyia no nkyɛn. Bɛɛma baako so wo mu a ɔhyɛ ntoma ataadeɛ a ɔdi ahomatrufu atare naasu.

Abusuafoɔ bi a wɔte nwuram ɛgye wɔn ani. Ebi mo didi ɛna ebi nso edi agorɔ. Nnuaba ahodoɔ gugu pono so esi wɔn anim. Nnua so etwa wɔn ho ahyia.

Mmaa ne mmarima wɔ dan mu a wɔreyɛ nhyiamu, wɔtete akonnwa so a pono kɛseɛ bi wɔ wɔn anim. Barima baako te pono no akyi a frankaa bi sisi n’akyi, mfonini bi nso bɔ n’akyi. Nsuo ne dɔkɔdɔkɔ si pono ne so. Mmaa ne mmarima ne bi ɛrebɔ wɔn nsam, afoforɔ nso te hɔ a ɛresere. Ɔbaa baako ɛretwerɛ.

Hyɛn kɛseɛ bi si kwan so. Nnipa tete hyɛn no so. Nnipa no bi yɛ mmarima, ɛnna ebi nso yɛ mmaa. Nnua ahodoɔ sisi hyɛn no mu, nnua bi nso sisi hyɛn no akyi. Hyɛn no ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Nipa baako a ɔyɛ barima tare hyɛn no ho. Anyinam nhoma nso wɔ hyɛn no akyi.

Nnipa bebree wɔ wiemhyɛn korabea. Ebi yɛ mmaa na ebi nso yɛ mmarima. Wɔn nneɛma sisi wɔn anim. Ɔbaa baako te hɔ a ɔde ne nsa ato ne ti so. Ne nneɛma si n'anim a ne nsa da so. Ɔbaako nso gyina n'akyi a ɔhyɛ atade fufuo. Ɔde nneɛma akatakata wɔn hwene.

Ɔbaa ne barima bi gyina ha. Barima no rebɔ twene, ɔbaa no nso redi asa. Afrankaa mmeɛnsa si wɔn akyi. Ɔbaa no de ntoma asi ne so ne n'asene. Wahyɛ kyɛ a wɔanwene a wɔde kora abutu so. Ntwene mmienu nso wɔ ha. Akasamu baako si barima no anim.

Apolisifoɔ nnuma akye aberanteɛ bi. Aberanteɛ nohyɛ kyɛ a n'ahosuo no yɛ fufuo. Atuo heyhɛ apolisifoɔ no ho. Wɔde adeɛ akatakata wɔn hwene. Aberanteɛ no reteam.

Mmɔfra nnum bi gyina efie bi anim. Dadepɔnkɔ twere fie no akyi. Wɔakyim dua nso da dua no anim. Wɔadua aburo wɔ fie no anim. Mmɔfra no mu mmienu soso nneɛma. Mmeɛnsa a wɔaka no deɛ, wɔgyinagyina hɔ.

Nnipa nsia wɔ dwam. Mmienu gyina ntadeɛ ho a wɔretɔ. Ɔbaako nso wɔ ha a abɔfra hyɛ n'akyi a ɔrehwɛ ntadeɛ no bi. Mmaa mmensa gyina wɔn akyi a wɔn nso redi nkɔmmɔ. Nku ahodoɔ wɔ pono so wɔ ɔbaa baako no akyi. Adaka bi nso si pono no ase.

Mbɛɛma bebree wɔ ha. Wɔ nante akɔ wɔn enim. Okita adaka bi a wɔde kɔ. Ɛdan si wɔn ekyi. Ewiem so kata wɔn so. Baako de ne nsa akata ne moma so.

Ɛkwan a barima bi a ɔte pɔnkɔ a n'ahosuo ne yɛ fufuo ɛnam soɔ. Lɔre bi nso a n'ahosuo ɛyɛ fufuo ɛnam so. Ɔde nhoma asosɔ pɔnkɔ ne mu. Nnua egu trɔk so. Nsuo kɛseɛ bi ɛda kwan ne nkyɛn.

Mmaa mpanimfoɔ gyinagyina hɔ reto nnwom. Wɔahyehyɛ wɔn so atadeɛ. Ɛbi abɔ duku. Wɔahyehyɛ nsomuadeɛ ne kɔnmuadeɛ. Ɔbaa baako gyina ha a ne ntoma no, ahosuo no, akokɔsradeɛ wɔ mu, ɛna kɔkɔɔ nso wɔ mu. Baako gyina n'akyi.

Mmaayewa bebree ɛrenante, ɔahyehyɛ ntoma ataadeɛ, ntoma ataadeɛ no bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ na bi nso yɛ akokɔsradeɛ. Wɔahyehyɛ asomuadeɛ, nnua bi si wɔn akyi, dan bi nso si wɔn akyi.

Mmarima nsia bi gyina fir bi anim a wɔafira kente. Kente no ahosuo no bi yɛ kɔkɔɔ, akokɔsradeɛ tuntum ne fufuo. Kube dua bi si wɔn akyi wɔ fie no mu. Wɔde tɔma agugu wɔn kɔn mu ne wɔn nsa ho mmarima no bi hyɛ kyawkyaw.

Mmarima bebree wɔ dan bi mu a wɔtete nkonnwa so a pono si wɔn anim a afidie so nso a wɔdedi dwuma. Ebi hyɛ ahwehwɛniwa. Ebi nso nhyɛ bi. Krataa da ɔbaako anim. Ɛna nsuo nso si baako anim.

Mmarima nnum bi gyina nwuram a wɔto egyan. Ebi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi so yɛ tuntum. Mmarima no mu mmienu ɛkyerɛ ebi sɛnea yɛse to egyan. Ɔbaako deɛ ɔto nagyan no. Ɔkraman bi a n'ahosuo ɛyɛ tuntum egyina hɔ. Botan nso si hɔ. Nwura bi etwa wɔn ho ahyia.

Mmarima nnum bi a wɔgyina kwan so a wɔreyɛ, ɛmu baako koto hɔ na nnan a aka no gyina hɔ, ɛmu mmienu redi nkɔmmɔ, baako no nso rehwɛ beebi, ahyɛnsodeɛ mmiɛnsa sisi kwan ne so, ahyɛnsodeɛ no a ɛsisi soɔ no, n’ahosuo ne bi yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum, na kɔkɔɔ ne fufuo.

Ahemfo ne ahemmaa repie afiri dan bi mu. Mmarima mmienu bi gyina hɔ a wɔrehyɛ totorobɛnto. Ntadeɛ a ɛhyehyɛ wɔn mu bi no, ahusuo no bi yɛ kɔkɔɔ ne tuntum. Wɔde kapɛte asɛ fam a wɔrenante so. Nkanea bebree wɔn dan no mu.

Mmaa mmienu a wɔte nhwiren ho, ɔbaako yɛ ɔbaa paninmu na baako ne yɛ abɔfra, wɔde nhwiren asisi wɔn anim, nnua bebree wɔ wɔn akyi.

Mmaapɛnyinfuɔ ne nkitiwaa bi ɛɛsa. Wɔde ntomaa abubɔ wɔn mu, de ɛntɛguo egugu wɔ kɔɔ mu, wɔnsa ne wɔnan. Wabɔ duku. Enipa no bi gyinagyina ekyi ootwa mfonii, ɛmmaa no bi wɔ mu a wɔɔtu nwom.

Beaeɛ a wɔdi dwa. Ntɔma ne kɛntɛn sisi pono so wɔ hɔ. nnipa bebree nenam hɔ. Ɔbaa bi te pono n’akyi a ɔtɔn adeɛ, ɔde biribi akata ne hwene.

Ɛdan kɛseɛ bi a n'ahosuo yɛ fufuo si hɔ. Kodoɔ bebree sisi dan no anim. Frankaa ahodoɔ sisi kodoɔ no so. Nnipa bebree nso gyinagyina kodoɔ no anim. Ebi yɛ mmaa, ɛnna ebi nso yɛ mmarima. Nsuo da kodoɔ no anim. Abɔfra baako gyina hɔ a n'atadeɛ a ɔhyɛ no, ahosuo no yɛ kɔkɔɔ.

Mmɔfra yi wɔ beaeɛ a woyi sini, wɔahyehyɛ ahwehwɛniwa a n’ahosuo no yɛ akokɔsradeɛ ne tuntum. Wɔagyegye ada akonnwa mu a wɔrehwɛ mfonini no. mmaayewa no yɛ nnan na mmarima no yɛ mmienu, wɔn dodoɔ no yɛ nsia.

Nnipa nnan na wɔwɔ hɔ. Mmienu yɛ mmɔfra. Baako yɛ ɔbaa panin, ɛnna baako nso yɛ akɔkora. Nnua bi sisi wɔn akyi. Wɔde bokiti asi hɔ a wɔde an anweɛ agum a wɔrebɛdua aduaba bi wom. Ɔbaa no rekasa.

Nnipa bebree wɔ sukuu mu. Ebi yɛ sukuu nkwadaa, ɛnna ebi nso yɛ akyerɛkyerɛfoɔ. Sukuu nkwadaa no regye aduane. Kyɛnse sisi pono so. Akyerɛkyerɛfoɔ no mu mmeɛnsa redi nkɔmmɔ. Barima baako a ɔwɔ mu deɛ, ɔrete aduane. Mmɔfra no nso gyinagyina hɔ.

Maame bi a ɔne ne mma wɔ mukaase. Ne mma no yɛ mmeɛnsa. Barima baako na mmaa mmienu. Wɔabɔ apata bi na wɔte aseɛ. Maame no rekye adeɛ wɔ anwa mu. Koraa mmienu si ne nkyɛn. Nkyɛnse nso atwa ne ho ahyia. Ne mma no nso gyinagyina ne nkyɛn.

Ɛmɛɛma nan de dɔtiɛ eesi dan. Bokiti baako esi dɔteɛ no nkyɛn. Bɛɛma baako kasa, baako gyina hɔ ɛna baako de nensa ato dan no so. Ɔbaako ekuntru nemu ekura ɛdan ne mo.

Ɛmua bi gyina enwuram, ebi didi ɛna ebi so gyina hɔ. Lɔri fufuo a kɔba tuntum bɔ ekyire etwam. Mmaa ne mɛrimma bi egyinagyina lɔri no mu ɛɛhwɛ ɛɛmua no. Ndua sisi wɔn ekyi, botan kɛseɛ bi nso da wɔn ekyi.

Dan bi a ɛmu ahosuo yɛ fufuo wɔ ha. Nkanea bi nsia wɔ hɔ. Apono mmeɛnsa wɔ dan no mu. Nhwiren a n'ahosuo no bi yɛ fufuo si pono baako so. Kasamfonin bɔ dan no ho. Wɔahyehyɛ nneɛma bebree wɔ dan no mu.

Nnipa mmienu wɔ dan mu te mpa so rehwɛ kasamfonin. Kasamfonin no si pono bi so. Pono ketewa bi si kasamfonin no nkyɛn a nnuaba ahodoɔ wɔ kyɛnsee mu si so. Abɔfra bi mpaboa nso gu kyɛnsee no anim.

Ɛdan bi a emu ahosuo no yɛ fufuo. Nkonnwa mmienu sisi mu. Apono mmienu nso sisi mu. Bea a wɔto gya nso wɔ hɔ. Nhwiren kamakama bi si dan no mu. Nkanea bobɔ adan no soro. Akasafoni kɛseɛ nso bɔ dan no ho.

Mmarima nkron resesa aboɔ wɔ nsuo mu. Ɛmu nnan na wɔresesa aboɔ no. mmienu te hɔ. Ɔbaako koto hɔ a ne ti da baako nan so baako gyina hɔ, na baako nso gyina amena bi mu. Adan wowɔ n'akyi. Nwira nso atwa wɔn ho ahyia.

Nnipa bebree nam kwan so ɛreyɛ dede, binom ahyehyɛ ntaade kɔkɔɔ, mmarima nnan bi gyina ha a wɔretea mu, wɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ, ɔbaako de frankaa asɛn ne kɔn ho, barima baako gyina hɔ a wɔapagya ne nsa ahwɛ soro.

Ɔbaa ne bɛɛma bi ti ɛdan a ɛmu ahusuo no yɛ fufuo. Ɔbaa no nsa yɛ no ya, bɛɛma no nso nan yɛ no ya. Wɔte akonnwa fufuo a ɛntoma a nahusuo yɛ akukɔsradeɛ egum. Ɛpono kitiwaa bi si wɔnekyi a akonnwa bi si nekyi. Kyɛnsii so si pono no so . Nhwiren fɛfɛɛfɛ bi esi wɔn ekyi.

Mmaa ne mmarima bi tete lɔre kɛseɛ bi mu. Apolisifoɔ gyinagyina fam a wɔreboa wɔn ama wɔasisi afiri lɔɔre no mu. Wɔde baage abobɔ wɔn akyi. Polisifoɔ no, ɛtuo hyɛhyɛ wɔn ho.

Nnipa nson na wɔwɔ hɔ. Mmarima nnan ne mmaa mmeɛnsa. Ɔbaa baako rehwɛ afidie mu, ɔbaako nso te ne nkyɛn resere. Mmarima mmeɛnsa redi nkɔmmɔ. Barima baako nso te hɔ. Ɔbaa baako kita twerɛdua, nkrataa bebree gu n'anim a ɔresere hwɛ baabi. Nnuro bebree nso wɔ hɔ.

Mmarima bi ɛredi agorɔ. Ɛbinom tete fam na binom nso gyina wɔn akyi. Binom ɛrebɔ kyene na binom nso ɛrebo donnoo. Ɔbaa bi gyina mu ɔresa. Wafura kente, ɔde aweneɛ agu ne kɔn mu ne ne nsa. Kente no yɛ akokɔsradeɛ.

Apɔtɔwia tuntum be si carpet so. Bɔdiɛ ampesie gum, kosua mmiɛnsa egu nyaadoa abomu so, ɛnwo gu nyaadoa abomu no nkyɛn. Ɛnam a yɛbubu mu nketenkete nso egu hɔ.

Pono bi si hɔ a kube gu so. kyiniiɛ a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ si so. Amanyɔkuo ahodoɔ frankaa ɛwɔ hɔ. Aboronsan a wɔdi dwa nso wɔ hɔ. Barima bi ɔhyɛ kyɛ fitaa ɛrenante.

Nwoma mmienu bi gu hɔ a tɔma bi gu nkyɛn, wɔasesa nkanea nnan atwa hɔ ahyia, ahwehwɛ si hɔ, bronin ba bi nso twene hɔ, adeɛ bi a ɛretete yerɛyerɛ nso gugu famu hɔ bi.

Mmaa ne mmarima ne mmɔfra bi ato santene a wɔrekɔbu nsuo. Binom kita bokiti, binom gyinagyina hɔ na bi nso tete hɔ. Abaayewa ketewa bi wɔ hɔ a wabɔ duku, ogyina botan bi so.

Nnipa bebree nam kwan bi so. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi yɛ mmarima, ɛna ɛbi nso yɛ mmɔfra. Wɔn nyinaa ani kyerɛ beaeɛ faako. Nnua atwa wɔn ho ahyia. Wɔhyehyɛ ntadeɛ a wɔde to awɔ.

Beaeɛ a wɔbu fangoo nie, ahyɛn ahodoɔ nnan na ɛsi ha, mmarima mmienu wɔ ha, baako de dorobɛn no ahyɛ hyɛn bi mu a ɔrebu fangoo agu mu.

Apolisifoɔ bebree gyinagyina ɛkwan bi mu. Ndua wowɔ wɔn ekyi. Lɔɔre bi so si wɔn nkyɛn. Mbɛɛma mienu a wɔn nyɛ apolisifoɔ so gyinagyina hɔ. Ɔbaako bi so gyina bepɔ bi so.

Adan ahodoɔ bebree sisi hɔ. Ɛbi yɛ abansoro, ɛna ɛbi nso yɛ dantia. Dan no bi nkyɛnsee no yɛ kɔkɔɔ, ɛbi nso ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Nsuo kɛseɛ bi da dan no akyi. Abotan kɛseɛ bi nso sisi nsuo no akyi.

Nnipa wɔn nan yɛ wɔn ya tete nkonnwa mu, bi yɛ mmaa na bi nso yɛ mmarima, yɛtwa ɔbaa baako nan, bi nso nan mmienu wɔ hɔ, wɔasosɔ wɔn nsa na wɔresere. Wɔatwa konka.